Andian-jatovo marobe izay mijery fampisehoana eo ampovoanina tokontany lehibe iray. Ny manodidina ilay tokontany dia misy trano lehibe ary misy hazo maniry. Ilay zatovo kosa dia misy mitondra rano ny sasany ary ny sasany dia manao akanjo miloko mainty.

Lehilahy iray izay mivarotra eny amoron-dalana. Ny zavatra varotany dia anatina vilany miloko volafotsy ary taritina anaty sarety kely, ny akanjo anaovan'ilay mpivarotra dia miloko volondavenona ary misy olona anankiroa izay mihinana ilay zavatra vidiny, eny an-tanan'ilay rangahy iray dia misy lovia vy ary ilay ramatoa koa dia mitazona lovia vy.

Firavaka iray izay miendrika rojovy, miloko volafotsy. Izy io dia mipetraka eo ambonina fitoerana miloko mainty ary misy sarin'olona kely izay mifatotra amin'ilay firavaka. Ary izy io dia ambonina latabatra ny fitoerany ary misy rojo vy hafa eo ambony latabatra.

Asa-tanana lehibe iray izay aranty anatina trano iray. Ny rindrina an'ilay trano dia miloko fotsifotsy ary misy jiro mitaratra eo amin'ilay asa-tanana. Io asa-tanana io dia vita avy amina sarona tavoahangy maromaro ary ny paoziny dia toy ny tanana lehibe iray izay mbola tsy vita tanteraka moa izy io.

Tanàna kely iray izay misy trano vitsivitsy miloko fotsy ny ankamaroany ary manodidina anio tanàna io dia misy zava-maniry izay maintso ny lokony ary misy tany malalaka lehibe, ary misy tendrombohitra manodidina ireo tokontany ireo sy manodidina an'ilay trano.

Boky roa mifanakaiky, ny iray dia miloko fotsy ary misy sarina fo izay miloko mena eo afovoan'ilay boky miloko fotsy ary misy soratra ihany koa ao anatin'ilay fo; ilay boky eo akaikiny dia miloko manga ny fonony ary misy soratra manga sy fotsy eo amboniny.

Bibikely iray izay miloko maintimainty, mavomavo ary fotsifotsy izay mitsangana eo ambonina ravin-kazo iray, ny tanany anankiroa dia misy maranidranitra avokoa ary ny tongony dia anankiefatra. Io biby io dia misy anarana antsoina hoe"famakiloha".

Sambo lehibe iray izay miloko fotsy ary misy tohatra miloko mainty mivoaka eo aminy. Ilay sambo dia feno varavarakely izay varavaram-pitaratra avokoa. Ilay sambo dia misy tafony miloko mena ary misy olona miakatra eo amin'ilay totohatra, ary io sambo io dia eo amoron-drano.

Trano iray izay eo am-panamboarana izay mbola tsy miloko ary tsy milalotra ary vita avy amin'ny biriky. Ny varavarana dia miloko mena ary vita amin'ny vy ; misy varavarankely roa izy ary misy fefy vy ilay varavarankely ary misy biriky ihany koa ilay varavarankely.

Trano anankiroa izay mifanakaiky, ary ny iray dia misy lavarangana, ny iray kosa tsisy lavarangana fa misy varavarankely. Eo amin'ilay lavarangana dia misy ramatoa iray mijoro manao akanjo fotsy. Eo an-tokotanin'ilay trano kosa dia misy ankizy kely iray milalao ary misy olona maromaro mipetrapetraka.

Fiangonana lehibe iray izay misy tilikambo eo alohany izay miloko fotsy sy miloko volontany. Io tilikambo io dia misy varavarankely anankiroa ambony sy ambany ary misy varavarana eo ambaniny izay misokatra, ilay fiangonana dia mbola tsy miloko fa miloko volondavenona.

Voankazo maromaro mipetraka anaty lovia iray izay miloko maramara, eo ambonina latabatra misy lamba latabatra fotsifotsy. Ao anatiny dia misy voasary, misy manga ary misy sakoa, misy koa voankazo iray mbola tsy fahita mihitsy.

Kojakoja ilaina ao an-trano izay mipetraka ambonina latabatra misy rihana ka ny ao akaikiny dia entana ilaina atao any am-pianarana avokoa toy ny penina sy ny pensilihazo. Ilay kojakoja ilana ao an-trano dia misy karazany marobe, ny sasany dia tsisy fonony ary ny sasany kosa dia mipetraka ao anaty fonony.

Ranomasina iray eo akaikin'ny tendrombohitra miloko maintso ary misy zava-maniry manodidina ilay ranomasina, dia tsy manonja, ary misy olona mipetraka eo amin'ny sisin'ilay ranomasina ary misy sambo ihany koa eo aminy izay miloko mainty sy fotsy.

Ramatoa lehibe iray izay mibaby zazakely iray, ilay zazakely dia mifatotra amin'ilay ramatoa amin'ny alalan'ny sikina miloko volontany, ny akanjo anaovan'ilay zazakely dia miloko fotsy, ilay ramatoa kosa dia manao akanjo miloko manga ary manao kapa miloko mena.

Olona maro be izay mijoro ao anatina lava-bato lehibe iray. Ireo olona ireo dia misy manao akanjo fotsy, misy manao akanjo mavo, ary misy manao akanjo volon-davenona, ary eo koa ny manao akanjo volom-boasary. Ny sasany amin' ireo dia manao satroka avokoa.

Tovolahy kely iray, izay mijoro eo akaikina seza vita avy amin'ny hazo ary misy lamba fotsy eo ambonin 'ilay seza. Ny akanjo anaovan'ilay tovolahy kely dia lobaka amin'ny loko fotsy sy misy akanjo maitso koa io ivelan'ilay lobaka, ny pataloha anaovany dia miloko maitso ihany koa ary izy dia manao solomaso miloko mainty.

Vehivavy iray izay manamboatra volo no mipetraka eo ambonina seza mainty iray, ny akanjony dia mainty ary ilay volo dia natao lokona volondavenona ary ny tanany dia misy tady mifatotra miloko fotsifotsy.

Vehivavy iray izay mipetraka ambonina seza hazo misy tongony vy, manao akanjo fotsifotsy ny ambony ary pataloha manga ny ambany. Eo alohany kosa dia misy latabatra iray ary misy lambany maintimainty lolokony ary misy taratasy maromaro mipetraka eo ambonin'ilay latabatra.

Boky iray izay mipetraka ambonina lamba miloko mavo kely. Ilay boky dia misy sarina lehilahy iray izay tsy miakanjo ambony fa manao pataloha fotsy ny lohany, dia tsy misy volo fa sola tokoa izy, dia mitazona hazo izay famohizana lakana. Izy dia mitaingana lakana eo ambon'ny rano.

Boky maro be izay mifampitaingina eo ambony latabatra ; misy karazany maro ny lokony ao ny mavo, misy ny manga, mavokely, mena, mangakely ary ny volomparasy. Ireo boky ireo dia misy sary fanehona kely eo amin'ny sisiny toy ny vehivavy sy lehilahy izay miaraka.

Sambo marobe izay milahatra eny amoron-dranomasina amin'ny andro hariva mody masoandro. Eo akaikin'ilay sambo dia misy lehilahy anankiroa izay manamboatra izany ary ny lehilahy anankiray dia manao akanjo fotsy ny amboniny, ary ilay anankiray kosa manao akanjo mainty ny amboniny. Ireo sambo ireo dia misy tahony lavabe eo ampovoany.

Asa tanana lehibe iray, izay aranty ao anatina trano miloko fotsy iray. Izy io dia mipetraka ambony fitoerana vita avy amin'ny hazo, izay miloko fotsy. Ilay asa tanana dia vita avy amin'ny sarona tavoahangy, izay moloko mena, misy miloko maitso ary misy koa ny miloko mainty.

Vehivavy telo ho mijoro : ny anankiray mitazona gitara ary manao akanjo fotsy ary ny volony dia mirandrana, ny anankiray kosa dia mitsangana akaikina voninkazo iray izay miloko fotsy ary ny akanjony dia miloky mainty, ny anankiray kosa mitazona an'ilay vehivavy iray izay manao akanjo fotsy sy kapa mainty.

Mpitandro filaminana miisa roa izay mijoro eo ambony fiara kodiarana efatra iray miloko mainty izy ireo, dia manao fianamiana miloko maitso ary manao satroka miloko maitso. Ny tanan' izy ireo dia mitazona basy polenta miloko mainty.

Tavoahangy marobe izay mitandahatra eo ambonin'ny latabatra misy rihana. Ny amboniny dia misy tavoahangy miloko manga, ary miloko fotsy sy mavo ihany koa. Ny ambaniny kosa dia misy tavoahangy miloko maitso, sy fotsy ary manga be. Ny eo ambanin'izy ireo dia misy tavoahangy marobe miloko manga.

Voninkazo iray izay mamelana ny felany dia miloko volomboasary somary matsatso ary ny ampovoan'ilay felany dia miloko mavomavo, ny tahony dia miloko maitso marevaka ary ny raviny dia miloko maitsomaitso izay tarafin'ny masoandro izy io.

Atody marobe izay anaty tranony izay miloko fotsifotsy sy mifanaingina eo ambony latabatra, misy rihana ambony sy ambany. Samy misy atody avokoa izy ireo ary izy ireo dia amidy anatina tranombarotra lehibe iray ary ny eo akaikiny dia misy entana hafa ankoatran'ny atody sy amidy ihany koa.

Sakafo marobe izay mipetraka ambonina latabatra iray, anaty lovia maromaro. Misy ny ovy avy nendasina ary misy kosa ny mofo dipaina, misy anana ao anatiny. Misy akaikin'izy ireo koa dia misy ranom-boankazo, miloko mena ao anaty vera vita amin'ny fitaratra.

Ratsan-tanana miisa telo izay mainty hoditra ary misy firavaka mipetaka eo aminy . Ny anankiray dia misy vatosoa marobe mipetapetaka ary anankiray kosa dia toa tsy mipetaka izy fa misaraka ary miloko volamena izy ireo .

Lehilay iray izay mitondra kitapo miloko mainty tazominy amin'ny tanana ankavanana ary ny tananany ankavia kosa dia mitazona akanjom-ba miloko mainty, ny akanjo ambon'ny anaovany dia amin'ny loko fotsy ary pataloha dia amin'ny loko maramara ary izy io dia amin'ny si eririndrina miloko manga sy mena ary fotsy.

Fitaovam-pianarana maromaro izay anaty fonony miloko mangamanga. Misy isa anankiefatra isaky ny fonony izy io ary io fitaovana io dia entina hanitsiana izay diso tsipelina, anatina taratasy izay avy nanoratana ka mivoaka fotsifotsy ny fitaovana io.

Boky iray tazomina tanana iray. Io boky io dia miloko manga kely ny foniny ary misy sarina vehivavy izay misy volo mainty sy manao akanjo manga ary misy soratra fotsy eo ambonin'io sarina vehivavy io. Ilay vehivavy kosa dia eo ambonina rahona miloko fotsy.

Tamboho lehibe iray izay miloko volomboasary sy fotsy mitambatra. Misy soratra miloko mena eo amin'ilay tamboho ary misy trano miloko volomboasary ao anatin'ilay tamboho. Io tamboho io dia eny amoron-dalana ary ilay lalana dia misy sisiny kely vita avy amin'ny tany.

Tokotany iray izay misy fiara anankiroa kodiarana efatra mipetraka. Ny iray dia miloko mainty ary mirehitra manga ny jirony. Ny anankiray kosa dia miloko fotsy ary mbola lehibe kokoa noho ilay fiara anankiray izay eo akaikiny.

Bibikely iray, izay misy tongony miisa enina ary misy tandroka lava be. Ny tongony dia misy volombolony kely ary ny vatany dia misy elatra anankiroa izay mikombona. Izy io dia mipetraka ambonina ravinkazo maitso iray.

Boky iray izay mipetraka ambony latabatra, ny fonony dia miloko menamena ary misy olona manao akanjo mena eo amin'ilay sarin'ny fonony ary mitazona antsy kely izy ary misy soratra fotsifotsy sy mangamanga eo amin'ilay fonony.

Ramatoa lehibe iray izay mijoro eo akaikina fiara misy kodiarana efatra. Ilay ramatoa dia ny tanany ilany mitazona an'ilay fiara ary ny akanjony dia miloko mavo sy miloko volomparasy. Izy kosa dia manao solomaso ary ny lokon'ilay fiara dia miloko fotsy.

Tavoahangy iray izay misy sarony miloko fotsy ary ny ao anatiny dia misy menaka miloko mavo. ilay tavoahangy dia misy taratasy miloko manga sy mainty mipetaka eo aminy ary misy soratra fotsy. Izy io dia tazonina tanana vehivavy iray izay manao akanjo mena.

Bibikely iray izay misy elatra, ny masony dia ngeza tokoa ary miloko volontany ilay bibikely, ny tongony dia anankienina ary mipetraka eo ambonina voninkazo iray izy ; hita fa mihinana ilay voninkazo izy ary ny anarany dia"tantely".

Andian-jatovo maro be izay manao asa tanana vita avy amin'ny pensilihazo miloko mainty. Izy ireo dia mipetraka ao amin'ny dabilio ao amin'ny trano fianarana iray, ny sasany kosa dia mitsangana mijery ny sasany manao ilay sary, ary misy ny manao akanjo manga, ary misy kosa ny manao akanjo volondavenona.

Fiangonana lehibe iray izay mbola tsisy lalotra fa hita avokoa ny biriky eo aminy ; ny tafony dia vita amin'ny vy ary misy tilikambo lehibe eo amin'ny lohany ; ny tokotaniny kosa dia misy fiara kodiarana efatra izay miloko volondavenona.

Fiangonana lehibe iray, izay misy tili-kambo avo tokoa ; ny lokon'ny tafon'ilay tili-kambo dia miloko volon-davenona ary ilay fiangonana kosa dia miloko mavo, izay mbola tsy milalitra, ny varavaran'ilay fiangonana dia miloko manga ary misokatra izy io.

Trano iray izay mipetraka amoron-dalambe. Ny rindrina dia miloko mavo ary misy soratra lehibe miloko mainty eo amin'ilay rindrina, ny tafony kosa dia miloko volontany izay efa simbasimba tokoa ary amin'ny andro mazava no misy an'ilay trano ary misy rahona eo amboniny.

Vehivavy iray tsara tarehy sy tsara bika izay manao akanjo lava miloko mena ary misy sarisary ao amin'ny akanjony, ny tanana dia mitazona ny kibony ary ny volony dia mifatotra miloko mainty, izy kosa dia manao firavaka eo amin'ny sofiny.

Pataloha maro izay mipetraka ambony latabatra kely. Ireo pataloha ireo dia misy lokony manga, fotsy ary volondavenona. Eo akaikiny dia misy koa ny miloko manga ary izy ireo dia amoron'arabe no mipetraka.

Boky iray izay miloko volondavenona ny fonony ary misy soratra fotsy sy mavo eo aminy. Eo ambanin'ilay soratra kosa dia misy sary fanehoana. Misy vehivavy anankiroa, mitsanagana ny anankiray ary ny anankiray kosa dia mipetraka ambonina lavarangana iray izay miloko fotsy.

Trano iray izay misy katsaka maro be mihantona eo amin'ny tafo sy eo amin'ny lavarangana mifefy vy. Ireo katsaka ireo dia efa maina ary miloko mavo avokoa. Eo akaikin'ilay katsaka dia misy lamba mihahy ary miloko mainty sy miloko fotsy ireo lamba ireo.

Andian-jatovo marobe izay ao an-dakilasy, mipetraka eo ambonin'ny dabilio ny ankamaroany ary ny anankidimy kosa dia mijoro etsy amin'ny solaitrabe miloko mainty. Ilay trano dia misy jiro anankienina eo ambony ary miloko fotsy ilay rindrina.

Mpitandro filaminana maro be izay manao akanjo fanamiana miloko maitsomaitso ary ny lohany dia mitondra satroka izay miaro lohan'izy ireo mba tsy ho voatoraka mafy ary izy ireo dia miaraka amina vahoaka maro be izay mirotsaka an-dalambe ary misy fiara eo ampovoan'izy ireo.

Tavoahangy kely miisa efatra izay mipetraka eo ambony latabatra miloko fotsy, ny sarony anankiroa dia miloko fotsy ary izy efatra dia misy taratasy mipetaka eo aminy izay miloko fotsy, ary misy soratra amin'ny loko mainty ; ary ireo soratra ireo dia misy teny hoe : "Vaniala".

Boky anankitelo izay mipetraka eo ambonina gorodona vita amin'ny hazo izay tsy misy savoka. Ireo boky ireo, dia miloko manga ny eo ampovoany ary miloko volomboasary ny sisiny ankavanana, ary miloko mavokely ny sisiny ankavia. Misy sarin'olona eo amin'ny fonon'ilay boky ary misy kapa miloko volontany eo akaikin'ilay boky iray.

Gazety iray izay milaza vaovao. Misy sary fanehoana lehibe eo afovoany ary misy sary fanehona kely anankiroa etsy amin'ny sisiny ankavia. Eo amin'ny lohany kosa dia misy soratra lehibe, miloko fotsifotsy, izay miteny manambara hoe: "taratra".

Asa tanana iray izay vita amin'ny pensilihazo miloko mainty izay natao teo ambonina taratasy miloko volondavenona. Izy io dia asa tanana sarina vehivavy iray izay fohy volo ary misy firavaka eo amin'ny sofiny. Ny akanjony dia miloko mainty ary ny lohany dia mijery miankavia.

Biby lehibe iray izay fotsy ny lokony ary misy tongony efatra, ny lohany dia lavalava ary ny rambony koa dia lava tokoa. Izy io dia mipetraka ambonina vatankazo lehibe iray ary efa misy bozaka maniry eo amin'ilay vatankazo.

Entana maromaro izay mitandahatra isan-karazany ambonina latabatra mifanaingina maromaro ao anatina tranom-barotra lehibe anankiray. Izy io dia entana atao hikosehana nify sy fanadiovana nify avokoa ary misy karazany maromaro ny lokony toy ny maitso, ny manga, ny fotsy ary ny mena.

Vato sarobidy maro mipetraka ambony latabatra vita amin'ny hazo miloko mavo. Ireo vato sarobidy ireo dia misy loko ny isan-karazany toy ny fotsy, toy ny mena, ary ny volondavenona. Misy asa tanana koa eo akaikin'ireo vato ireo vita avy amin'ny hazo.

Tovolahy anankiroa izay mangady tany mena amin'ny alalan'ny angady sy lapelina : ilay tovolahy iray dia manao akanjo mainty ny ambony ary manga ny ambany ary ny kirarony dia miloko fotsy ; ilay tovolahy iray kosa dia manao akanjo manga ny amboniny.

Trano iray izay miloko fotsy, tsisy tafo ary ny varavarakeliny dia lehibe tokoa, misy sary fanehoana sainampirenena eo amin'ny sisin'ny rindrina ary ny amboniny dia misy soratra lehibe sy soratra kely ihany koa.

Vehivavy iray izay mandeha any an-dalambe, mitondra harona mainty; ny akanjo amboniny dia miloko fotsy ary ny akanjo ambaniny dia miloko vomboasary, izy kosa dia manao kapa miloko volontany. Eny an-tanan'ilany kosa dia misy voankazo iray izay hoanina.

Ranon-javatra izay mipetraka anatina tavoahangy misy karazany telo. Ny anankiray dia ny sarony fotsifotsy ary misy taratasy mavokely mipetaka amin'ilay tavoahangy ary ny ao anatin'ilay tavoahangy dia maitsomaitso ny lokon'ilay ranon-javatra. Ny anankiray kosa dia tavoahangy misarona maintimainty ary misy taratasy mavokely ihany koa mipetaka aminy.

Trano iray lehibe izay vao amboarina, ny sisiny dia feno hazo lavalava mitsatosatoka izay atao fiakaran'ny olona mpanamboatra ilay trano ; ny rindrina kosa dia mbola tsy voaloko fa mbola misy biriky avokoa.